Issi sohuwan naa''u issi mala buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratu sunttay oonee? Ha naa''u buquratu bollan xaafettidabay aybee? Eta meray ay malatii?

Yesuusa yeletta baaliyaa bochchanawu wode gakkiyode asay, kawotettay issoy issuwawu hashu saro gakketta giya kiitaa gattees. Hagee misiliyan deiya mantta Marqosa Yakinika sarotta gattidi de'ees. Ha baalay awude layttan bonchchettida baalay?

Bilandduwa bolli mooqee eqqidoogeenne baaciray ka"idaagaa yuushuwan qassi oyttay usttanawu qassi naa"u gosiyaara maattay giigidaagee de'ees. Ha"i wodiya gosee bayzettiyee soon merettii?

Dumma dumma cora qumaa qommoy ka'idi giigidaagaa ekkanawu woykko maanawu micettida kushee aappun kushee? Ha sohuwan beettiya qumaa qommoy aappunee?

Issi biittaassi daro so morkkeenne kare morkke de'iyo gishshawu issi biittay daroto wotaaddaran naagettees. Qassi asa ubbayikka wotaaddaraa miyyiyan eqqidi ba biittaa morkkiyara eqettanawu bessees.

Ambbaa dichchaa eesoyiyabatuppe issoy dumma dumma heeratun puulattida shuchchaa hiixxiyogaa. Ha shuchchaa oosoy ambbaa loyttiyigaappe gujuwan yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhees.

Zolddo zolddo donuwaa isso diran meeccidoba malatiyaaga doori wottidoogee de'iyaagappe bayzzanaw giya efiya asi diishsha? Ha donuwa kiluwan bayzziyakko aappun nira ekkanee?

Shuchcha keetta keehippe xoqqu oottiddi biratan, shuchchan hara dumma dumma buquran keexxidoga be'iyoode doona oyttes! Ha shuchcha keettan eqqadda duge xeelliyodde dagamay sha'a duutes!

Beni wodiyan bullachchawu geela"iyaanne wodallay paraa bolli uttidi na"anttasoo boosona. Ha"i wodiya asay qassi qooday baynna kaamiyan yexxiiddine duriiddi doodettidi boosona.

Bitanee ha sohuwan ay oottiiddi de'iyaba malatii suure qonccissanawu danddayeetii? Qassi I maayido maayuwa meraynne A meraykka ay miltiyakko ereetii?

naa"u asati issippe eqqidi beettiyaageeti bandiraa kessiidi diyaageetuppe mcca mishireegee ayssi duge bagaara de'ii? qassi attumaagee oyqqidoogee waanidi adussa gididee?

Oyddantto kifiliyaassi xaafetti giigida garssa meray maata mera gidido maxafaa koppee ayssi maaddii? qassi ha maxaafay aybaa luxiyoo maxaafay odite?

Hanna na'iya taani shugo ayfiyan xeelliyo wode tamaa bonqquwa malatawusu. Tumu som"uwa tishshi ootta xeelliyo wode teera barbbariya malati malati ekkees.

kaasimawu xolobbiyan xolobbiyan shemppoy keyees giya na'ay maayido maayuwassi meray ay malee? qassi a qooriyan diya gozddaa meray aappun qom'uwaa oyqqidee?

Giya garssan asay dumma dumma zal"eta efiidi bayzzesinne shammees. Hegeetuppe amaridaageeti leemisuwassi ;- booraa, deeshshaa, dorssaa kuttuwa hegaanne hegaa malatiyageeta.

Ha goshshaa bolli ka"iidi de'iyaa gaashshiyaa giyo murutaa giddon eqqida asatu qooday woysee? Qassi eti maayido maayuwaa meraykka aybee aybee?

Daro eraa demmanawu maaddiya sohoti doosona etappe issoyi asayi woppu giidi giigida oyidiyan uttidi nababiyoosay layibireeriyaa. Ha sohuwan daro maxxaafayi desi.

Taani issi toho kuwaassiya kaassanchchaa keehi wozanappe dosiyo gishshawu etawu bira gujji qanxxiyoode taagadan ufayttays. Ubba qassi etawu hanettiyaaba siyanawu loytta kaallays.

Heezzu birilliyaara woykko xaraamusiyaara doonay poga de'iyoo ushshay ayba qommo ushshaa getetti xeegettii? qassi ha ushshaa qommoy ayba meraara de'ii?

Ambbatu heeran daroto keettati matan matan issippe gayttana hani keexettoosona. Asaa coratettay dariyoode keettatu qoodaykka adaanikka haa dari daridi bees.

Naa"u xekkaara de"iyaa pooqiya dure asay bayo de"uwaassikka keexxees. Darotoo pooqee kawoba gidishin qassi miishshay diyo asay qassi bayo de"uwaassikka ba so asaara daanawu keexxees.

Gifaataa baalay gakkiyo wode na'aa cimaa ufayssees. Ha baalaassi kattiyo baacciray manggaagan mal"ees, sawo bambbaree siiriya xukkeesinne Shinccaa ashoykka haahuwan xeelliyo wode saassuwa lokkayissees.

Issi gorddan diyagaa giddo heregaara xeelliyode Wolaytta wogaa maayo gidida bullukkoynne dunguzaara diya maayoy des. Hagaa giddon eti ayssi qosidonaa?

Moochenaa booraago gonggoluwaa giddon dumma dumma pilggettaa ootide de'iyaageeti awa biittaa asate? Ayba buquraa go'ettidi adhdho miishshaa ekkiya minniya shuchchata kessiyoona?

Hagee dumma dumma progiraamiya oottiyo daraphaa gidishin ha daraphphaassi guyye baggay bootta meray de'iyonne bullay karettaara walaketti uttido magalashoy kaqettidoogaa.

Bootta meraara walahettidi sijetti giigida heezzu qoletti issi jeeran ashinggulutiyaa bollan kaqetti uttidaageetupppe guyye baggaara bootta carqqe de'iyaaga bayzziya asi oonee?

Issi keettay ogiya doonan de'iyagaa karen asay uttanawu giigida cora oydeti de'oosona. Ha oydiyan kattaa miya asaynne tukkiya uyiya asay uttees.

Giya giddon dumma dumma meraara de'iyaa boorati de'iyaagetu qooriyaa asay wodoruwaa wottidi ya haa zaari xeelliidi de'ees. Eta miyankka daro asati de'oosona.

issi maatay kummido sohuwan beettiya adussa medoossiya beettiyarissi qooree ayssi adussa gididee? ippe garssa bagaara de'iya maatay ayssi be'iyoode bullatidee?

Heezzu cima asati issippe gididi hiniira ha simmidi de'iyaageetuppe issoy gidduwan eqqidaagee eta ubbappe dummatiyaa maayuwa maayidaage oonaa getetti xeesseti?

Suufayi ancciddi dumma dumma mali'ettiya qimaamiyanne caala oyssa yeggiddo ashuwa miyoode kushiyara pude saxxa saxxada ma ma gees! Ha katta peenoy siiriya naa'awu phalqqes!

Issi keettaa karen guutta natanne gastta asaa shiishidi odiidi de'iyaa yelaga na'ay asayo ayba kiitaa oottiidi de'ii? Ha keettay qassi oogee?

Dere deretettaa giddon xalletettawu maadiya daromaata Mera doozzay de'es. Hegeetuppe ekkikko herbbanttuwa giyo doozzay ayfiya zerin mokkiyaagaa gidishin ikka caddidi xaletettawu maaddes.

Hagee Isilaama ammanuwa kaalliya asay issippe shiiqidi bantta ammanuwa wogaa poliyogaa bessiya ayyaanama shiiquwa be'iyode tana eta giddon de'iyakko giisses.

De'iyo keetta keehippe daro mitatta shiishshiddi keexxiyo hiillay tuma asaa ubba keehippe malaales. Ha keetta keexxiya kushe hiillanchchattu keehippe minttetiyaaga.

Buddeenaa tiganawu bashee payya gidennan ixxikko tigido buddeenaa oyqqidi suure kessenna gishshawu bashee payya gidanawu koshshees. Toophphiyanikka buddeenaa uukettaa erenna macca asay de"ees.

Wolayttan koyro kawo geetettiyogan wolayttassi taarikiyanne haydaa xaafissidaagaa geetettidi erettees. Mittatika qassi timirtte keettaa dirssaa giddon tamaareti shemppanaassinne okisijiiniya saabanaassi daruwaa maaddoosona.

Kaare biitta woyikko inggilizze biittan saaminttawu haalichettidi saatiya naagidi kiyida kaassati de'osoona. Heegetu giidon he saaminttan naagetiya kaassayi mancisteeriya kaatamayi cheelsiyaara kaa'iyooga.

Hagaa mattoyiya ushshaa dumma dumma katta keettan qumaara issippe aattiyoogan daro asay cimmetti? Qassi asay uyyidi ayssi ba huuphiya matoti?

Boottanne salo mala meray de'iyo arumay wolaytta zooniya luxetta ayssuwanne maara yootiya hiilla ooso. Ha aruma gidon de'iya maxafay arumay luxetaaba yootiyooga qonccisees.

Shuruwaa woxiyaa kattanawu taman shunkkurttee, bambbaree, maxinee issippe penttidaagaa bolli shuruwaa xiilliyaa gujjidi penttisseettees. Penttidi ka'idaagaa gaxi kessidi buddeenaara meettes.

Koyro kifiliya hisaabiyaa maxaafay beetees ha maxaafassi ushachcha bagan huuphessan de'iya banddirawu aapun qommo meray de'ii? Qassikka haddirssa baga banddiray awaage?

Payattettaa bollaa minttettuwaa yaagiya mulesay zo'o mera gididi ichchashantta kifiliya maxxaafay beettes. Ha maxxaafaa giddon daro sohuwan pogidi be'iyoo bollaa minttettuwaa oottiya asay misiliya qoncciis.

Issi bombbaa haattay de'iyoo sohuwan unddenna asay de'iyaagaa gidishin, ha asaa giddoppe salo mala meray de'iyoo bolaaliya gixxidaagee hokkidi ay oottiiddi de''ii?

Waanooshsha! laa ashoy ma ma giido asaa sinttan inxxarssa kessoppa giyoogaadan ha namisi utto wodiyaan ha saaniya qilxxi oottidi ashshuwanne phuuphphuliyara gatti shiishshidoogee baariyakko xoossoo mal'ana!!

Wolayitta biittan erettida amano aawatunne sabanchchatu misiliya oyqqida erissoy kaqettidaage beettees. Ha erissoykka huuphessa baggaara biittiya Xoossaa bonichchuwa eriyogaan kumana yaagiya xuufiya oyqqida kiita aattees.

Mantta kumbbe dagatodan wolayttaa biittaassi giidi metuwa be'ida asi de'aneeshsha! Mantta kumbbe dagatoy issi layttappe daruwa qashettiiddinne yaanne Haa mootuwassi hemettiiddi aattido ogeti keehippe yashshoosona.

Issi sohuwan de'iya naa''u asatuppe issinniya macca asa gidishin,A ba qooriyan wottido alleeqoynne puulattanawu cadissido karettabay aybee? Ippe guuyeera de'iya bitanee maayidobay aybee?

Toophphiya giddon ambbaa giddon asaa naati allaxxanawu biyo daro sohoti de'oosona. Ha sohotuppe ekkikko entoto giyo allaxxiyoosay, miyoosaynne uyiyoosay beettes.

Bulukkoy daro asay ba wogaa bonchchanawu woykko duranawunne kaa'anawu maayiyo maayo. Hadee woykko dungguzay wolaytta wogaa qonccissiya maayotuppe issuwa geetettees.

Hiillanchchati medhdhiyo urqqaappe oosettiya so giddo buqurati dumma dumma haggaazaa immoosona. Ha buqurati so giddo allaalliyassi maaddiyogaappe gujuwan hooteeletunkka kattaanne bambbariya aattanawu maaddoosona.

Tamaare naati bantta timirtte keettaa guuraara denddidi bantta timirtte siraataa maayuwa maayidi boosona. Eta timirtte keettaa siraataa maayoy eta hara tamaaretuppe shaakkees.

Maata meran, adil"e ciishsha meraaninne zo'o meran tiyettida banddiray Toophphiya banddiraa gidishin appe garssa baggaara paranjjattuwaninne amaarattuwan xaafettidi xuufee de'ees.

Nu biittappe aggidi baqataa hara biiti biyaa asata ogiyan daro metoynne tuggay gakkes shin hegaa be'iiddi hara asay ayssi bbana gii?

Zo"o unkkoy, kaarootee aunkkuruutoyinne santtayi bayizettiyoo ogiyaa doonan aappun asay eqqidaba malati? Ha bayizettiyaaga shammiddi diya asaa qoodayikka woyisaa gakkanee?

Issi luxetta keettaa karen amaarattuwan haa yiite eraa poo'uwa ekkite yaagiya xuufee de'iyagaa matan asaa misileekka de'ees. Luxettay asaa eranchcha kessees.

Guyye baggara adussanne birata xallan keexettida keettay de"iyoosan issi ooso maayuwa maayida attuma na'ay ba kushiyaa sinttawu xaaxidi eqqis. Ha wogga keetta aybaa oottiyo keettay?

Bodditte ambban ogiyaa doonan beettiya puulattida maata mera sohuwan tana baada utta utta ges. Ha puula sohuwan daro qommo mittata tokkiyaakko lo'o.

Heeraa saruwa hanota naaganawu loohida xaaceti zo"o lo"iya oydiyan uttidi qofaa laamettoosona. Eta giddoppe naa"ati bantta qophiya kushiyan oyqqi uttidosona.

Cora asay gulbbatidi bantta ammanuwaa ogiyan goynniishin giddon issi na'ay goynnennan uttiigis. Musliime wogaa kaalliya asay awudekka banttana kammiyoogan bantta goynuwa qonccissoosona.

Issi attumanne issi macca naati issippe issi heeran eqqidi bantta kushiyan aybbakko pude xoqqu ootti oyqqidi de'iyaageetuppe sintta baggan sa'an aybbi de'ii?

So meedossatuppe issuwaa geetettiya cora paraay maataa miyo dembbaa sohuwan de7osona. eta giddoppe naa7uu zo7o paraati issoy issuwaraa waretiydi de7iyageekka beettees.

Haaho biittaa biiddi ogiyaan iitabay gakkenna mala gulbbatidi Xoossaa woossikko Xoossay iitawu aatti immenna. Baanawu qoppidosaa saro gakki makkidikka Xoossaa galatiyogaa koshshees.

Uttanawu keehippe lo"iyaa daro miishshaa keessin giigiyaa oydiyaa bawukka zazzaredan hahiyaaga xeelliyoode meray adil'e ciishsha meraara de'iyoo gishshawu keehi phoolees!

Nu Toophphiya biittan cora qommo maayuwa siraatay de'es. Hegeetuppekka issooti issooti maayikko asaara qixxi gi giigidi xeelliya asa ubbaa shamma shamma giissoosona.

Puxxay miiriqqa digganawu woykko de'iyo keettanne heeraa pittanawu maadiya so giddo miishshatuppe issuwa. Jarkkanne qassi haattanne hara hara gukkiyabatta duuqqiyo buqura.

Karetta oydee sa'an diyagaa bollan aybbakko des. Qassi pengeekka karettaban tiyetti uttis. Qassi a matankka dumma dumma karetanne boottabati doosona.

Oydde dumma dumma mino mitta massidinne molliddi giigissiyo uttanawunne buqura wottanawu maadiya so gido buqura. Ha buqura kushe hiillanchchay giigisees.

Aayiya yelu! Ha'i wodiyan asay ubbay cinccidaagee goshshaa hillaa laamidi beni biittaa xalaala ottiyogaa aggidi ha be'iyoogaadan kuttuwa haaridi henchchechcha phuuphuliya bayzziyaagaa be'iyoode keehiippe ufaysees.

Issi baalaa wode maayiyo maayuwaa qommo gidida a meraykka karetta gidido shuraabiyaa be'iidi de'eettees. qassi assi qore heeraynne kushe heeray hara meraara de'ees.

Issi kawo ooso keettan gita haggaazaa immiya qeera qeera buqurati aybe aybee? Ha buquratuppe amaridaageeti xayiyakko kumetta haggaazaa immanawu danddayettii?

Naa"u tohoy de"iyoo issisappe harasaa baanawu go"iyaagee motoriyaa giyoogee eessuwaassi keehin lo"o. Gidoppe attin yaanne haanne wuxaawuxiyoo gishawu oogganaba malatidi yashshees.

Ha"i wodiyan asayi tekinoloojjee ehido dumma dummabatun go'ettidi ba kiitaa aattanawunne haraappe ekkanawu daruwa metootenna. Ayssi giikko nu kushiyan de'iya silkkiya giddonkka yuutuube de'ees.

Karetta Gawariyaa issi dembban hemettiyaara de'awusu shin darottoo xoossa ammanenna asay karetta gawaraaa be'ikko hara birshshetta immiyo xeellay de'iyooge likke gidena.

Koorinttiya wolqqay haattanne carkkuwa wolqqa keehippe malaalliya hanotan poo'uwa wolqqawu laamiya asaa naatussi gala gala koshiyaba. Ha wolqqay quma kattanawukka maades.

Aayoti toora miishshaa hashiyan wottidi ceqettiiddi beettoosona. Eti olanchcha gidiyogee eta equwan erissees. Eti amaaraa dalgga manttiua heera asa malatoosona.

Shimayinniyaa oottiyaa gastta maccaasiyaa maaya uttido dungguzzayi awa biittaa wogaa qonccissiyaagee? Ha maccaasiyaa miicciyoode i achchatu kumetta qoodaappe aappunayi beettii?

Dumma dumma biitta giddon de'iya maydiniyaa shuchchaa bookkidi deiyaa oyddu attumaa asati de'oosona. Hagamala sohuwaan worqqay woykko hara alamiyan koyetiyabati de'kko bookkoosona.

issi mitaa giddon beetiya cora maata mala meray diyo mitatti beetiyaageetussi bonccoy ayssi aduqqidee? ha sohoykka awa heeran beettiyaaba inteyo malatii?

Issi mala cora woraa do'atti beetiyagetussi etta morggiyan de'iyaa mokkida ikkissee aybaa geetetti? Qassikka ha beetiyaa coraa do'attu qooday woysee?

Issi ambbaa giddon takisee eqqiyo sohuwan cora takiseti eqqidoosona. Hagaa be'iyoo wodiyan issi issi sohuwan takisiyaa qaxiwatoy de'iyoo heeran naagiyoogee barchche.

Dumma dumma ushshati daro ogiyan giigosona. Hagettuppe issoy meeziyaa ogiyan issoy zamaana ogiyan giigees. Hagee ushshay zamaana ogiyan giigiyaa ushshaa.

Nu toophphiya banddiray awa biittaa banddiraappe lo'iyaa meraaranne qottaara de'es. Qassi ha banddiraappekka daro biittay issi issi meraa ekkidi banddiraa giigissidoogaa siyiyode malaales.

Cora yelaga naati issippe shiiqidi issoy issuwaara qoomettidi hoolliyaa kaa'idinne qassi yettakka yexxiidi de'iyaageetuppe daroti Wolaytta wogaa maayyuwaa haddiyaa maayyi uttidoosona.

Miishshan keehi xoqqa biraa ekkiyaa keettay keexetti uttidaagee bolla baggaara de'iyaa qorqqoroy ayba meraara de'ii? qassi garssa baggaara woysu kifileti de'iyoonaa?

Meretetaa xeelliyo wode issi heeray dembbattin issi heeray qassi deretin bagga sohoy iran meecettidi dumma meraa maayi uttidaagee keehi malaalees.

Nu heeran 'iddriyaa' wottiya asaassi eti asa shiishshawu punniyo xurumbbay dees. Taani issi asi xurumbbaa oyqqidaashin be'ikko yeehoy deennaa aggenna gaada hirggays.

Nu heeran issi worqqaa zal"iyaa bitane diyaagee hagaappe denddidi haaho biitta biyoogan hara biitappe worqaa ehidi nu biittan bayzziyoogan erettes.

Giyaa giddon beetiya cora qommo asay shammiyoobatti diyaageeti asaassi immiyo go'ay keehi lo'o. Etikka asaassi keehi daro go'aanne wolqqaa immiyaaba.

Issi huuphphiya keehiippe adusaan dichchidi phiphirida karetta ba ayffiyarakka xeelliyode yashshiya yelaga attuma na'ay beettiyaaga gidishiin ikka afare dalgga mantte kochcha gidennan aggenna.

Na'u doona xunttanne aaho burccukottuni issi irkuwaan maaridoba malattiy eessay woyikko muullay beettes. Coo xeeliyaa asawu aaho doonaway dariyaaba malattes.

Keetta garssaa puullayiyo miishshati uttiyo oydeenne furnnichchere hiillanchchaa kushiyan giigidi bayzzuwaassi shiiqidaageeti beettoosona. Puulayiyo miishshatuppe guye baggaara asayi, erissuwa woraqatay, keettayinne mittayi beettees.

Wodallatti issippe shiiqiddi yexxidinne duridde de'iyo sohuwaa meray aybba malati? Ha yelagattuppe issoy ba qooriyan qachchido wogaa maayoy aybba geetteti?

Ajjoora soossoy wolaytta giddon de"iya mereta imotatuppe issuwa. Ha soossuwa xomoosanawu biida asati keehi ufayttidi simmidikka zaari zaaridi he sohuwaa qoppanawu pootuwaa denddidi yoosona.

Keehippe aahonne dembba gaden mokkidda katta ayfe qommoppe issuwa gididda lokkomma daro asay daro buli'idde de'ees. Ha asay sharafaa lokkomma giddoppe maxxosonna.

Asaa caani uttida kaame de"iyaagaassi guyye baggaara buquraa wottiyoosa naa"u yelaga naati dooyidi pude oyqqi uttidosona. Ha naa"u attuma naati kaamiya izaawateeyye aybatee?

Laa macca naati aybiira diya meretakkonne taassi odiya asa xayada daruwa un"ettaas. Qassi eti oottiyobay mule metiyaaba gidishin hegeekka huuphiyan haraba gujjoosona.

Giya giddon suuppaba zal"iyaa asati bantta zal"iyoobaanne zal"iiddi uttiyoo oydiya issi gutti sugiyoo gaariyan giyaa efoosona. Zal"i pee"idi qassi sa"ay qaamiyoodee efido gaariyan guyye ehoosona.

Nu biittan issi issi yelaga naati osoy xayidoogeeti issippe shiiqettidi oosuwaa koyanaw biidosan issi gimbbiyaa gimbbiyaa asati bantta miyyiyan eta maaddana mala gelissidosona shin biraa loyttidi qanxxiyoonaashsha?

Naa"u qommo daatta barbbariya gidishin issoy zo"o meraara de'iyagaa qassi issoy maata meraara de'iyagaa. Ha barbbaree asaa naati kattaara issippe tushidi mees.

Deebbbuwa giyo darkkon mokiya sawo maattay haytta tukiyaninne bambbariya qassikka dumma dumma kattara gattiddi kattiyo sawo maata. Ha maata darotta sawo bambbariyan yegeettes.

Hagee issi keettaa giddon de'iya zammana maashiniya ha maashshinee qoodan xeeliyode heezza. A meraykka heezza hegeetikka adil"e ciishshaa, karettanne botta.

issi qeri xaaruwaa doonay keehippe pentti uttidaagee beettiyaagaa giddon aybee de'iyay? qassi ha baggaara qoodan naa"u birilleti adil'e ciishsha meraa maayidageti woysee?

Ottoynne jabbanay issi sohuwan shiiqqidi de'iyageeti beettoosona. Eta Meraykka zo"onne bulla, otuwassi naa''aa miyan oyqqiyo guuttaa xoo"eeti de'oosona. Shanxxaykka de'ees.

Caamay asaa naatussi loyttidi go'iyaanne asaa naatu tohuwaa naaganawu maadees. Hegaa xalaala gidennan caamay hara alleequwaawukka maadana danddayiyaa asa kushen giigiyaa mishsha.

Higgiya bonchchissiya kifile gididi dumma dumma oosuwa oottiyogan maaddoosona. Hageeti tiraafikke geetettiiddi maakinay bessiyagaappe daruwa caanidi asaa bolli metuwwa gattennaadan naagoosona.

Woray daro woraa do'attuyo de'iyo keettanne miyo katta pultto gididdi go'iyaa dolla woykko meretta imotta. Ajjoora soossoy gita kakka goggiya haatta.

Paray irxxanne gezze heeran de'iya wolayttan yeehuwawunne bullachchawu toggiyo woga qonccissiya gamma mehiya. Ha mehee toggiddi anacciya pirixxissiyo so medosa.

Issi sohuwan maata mala meray de'iyoo ataakilttee kuurettiis. Ha ataakilttiyaa be'iyo wode meraappe denddidaagan kattennan coo qayye miyaakko waani mal''aneeshsha giissees.

Giyaa giddon dumma dumma caammaa qommoti de'iyageeta gidishin guutta naatussi, gastta asaageenne cima asaagee de'ees. He ubbaykka dumma dumma gatiyan bayzettees.

Televizhiiniyan naqaashshay aaxxiiddi de'iyagee beettes. Ha naqaashshay zali'e oosuwaa xeelliyagan biittaappe bookkin kiyiya dummabatun biitteessi xoqqa marccoy gelidooga qonccissiiddi de'ees.

Uttanawu keehi giigi uttida sohuwaan ya baggaaranne ha baggaara oydee de'iyoo sohuwaan bolla baggaara qoodan de'iyaa bootta siineti muleera qoodan woysee?

Asaa naati bantta saamuwa alanaassi dumma dumma ushshaa qommotta go'ettoosona. Ha ushshaykka mattoyyiyaanne mattoyenna ushshaa geetettidi naa"an shaahettes. Ha ushshay qassi mattoyiyagaa.

Toophphiyaa biittay kare biittawu bayizzidi daro biraa demmiyootukkiyaa ayipiyaa melissiyoogaa. Hagadan melissidooga gaacciichchidi punnidi giyaa kessikko daro bira ekkidi bayzzeettees.

issi keehi lo'iya keettaa giddon diya cora asay hemmettiyo ogee diyaagee beetiyaagaasssi ay qommo meray dii? qassi a matan aybbi de'ii?

Toophphiya giddon kawotettaa seeraa maaran maatay imettin haggaazaa immiiddi de'iya banddiraa qoomoti aappunee? Wolaytta asay darotoo go"ettiyo banddiraassi aappun qalameti de'iyonaa?

Issi luxanchchata goshshaabaa loohissiyaa eqotay wolaytta sooddo ambaa giddon de'iyaagaa karen de'iyaa meraara bootta gidida kaamiyaa ayba lo'awus gideti! pa pa giisees.

Issi woeqqay bayzettiyo keettan dumma dumma worqqatinne alleeqoti de'oosona. Hegeetikka qooriyan wottiyo, kushiyan wottiyo alleeqotanne hegaadankka gita asaagaanne qeeri naatuugaa.

Asappe qossettiddi dumma dumma kattanne asaa buqura wuuqiddi miya hagaa mala guutta wora do'atta pala yiilloyosonna. Eti qassi asaa be'iddi woxxiide azanttoosonna.

Dumma dumma mitta ayfeta issippe maashiniyaan gaaccidi burccukuwa bollan tigi wotidooga xeeran loomiya qanxxidi wotti wottidoosoma. Ha ushsha woykko meeziyan Juusiya giyooga gatee aappune?

Maxafay daro eraa demmana koyidda asi biidi nababbiddi dumma dumma qommo eraa demmiyo eranchchattun xaafettidda luxetta miishsha. Ha maxafa giddon daro xeefetuu de'osonna.

De'iyo keettay mittappe, biratappe, urqqappenne dumma dumma biittatuppe keexettiya de'annawu maadiya geesso. Keetta guye bagan daro kuwawu maadiya doozay diccees.

Haatta giddon de'iya moliya kessin aani de'iyaa meetettenabaa digidi xiixxin ka'ida molee molee sayiniya bolli diyagee beettes. Hageekka ubbato miikko guuggiya aassesi.

Qoodan cora gidida yelaga naati issi yumburshshaan tamaari wurssidi bantta kaabbaa maayidinne qassikka bantta soo asaara issippe ufayttidi de'iyaageta be'iyo wode tawu taagaadan hanees.

Asaassi cora naqaashshaa gattiya pulittoy xaafettidagee beettees. Ha naqaashshaa pulittoy asaassi keehippe lo'iyanne ufayissiya naqaashsha dumma sohutuppe pilggidi gattiyogan erettees.

Paraa bolli uttida wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ba kushiyaanikka tooraa qommo gidida xinqqaa oyqqida bitanee meran bootta meraara de'iyaa paraa bolli uttiis.

Abba bollan wolqqappe daro naata caannidi biidi de'iyaa markkabee de'ees Ha markkabiya wolqqaappe daridaagan daro naati haatta bollan guppi guppi geliyageeti hayqqane woykko attanee?

cora asay issippe maaraara eqqidosaan issi issi macca asaynne attuma asay de'iyoode asatikka eqqidaashin issi bitanee wollaytta wogaa mayuwaa maayidi eta sinttan eqqiis.

Toophphiya biittaawatuppe yelettidada ha biittaa sunttan xeesettiyogee beettenna qaada. Hagaa mala gita sunttaara de'iya biittaawatuppe yelettiyogee issi izaawa issitoo gakkiya hayquwa qaadaa mala.

Suppermarkkeetiyan zayite diyagaa go'ay kattaa kattanawu mal'ettesinne ubbakka I xayikko asi katta kattin ma ma geenna. Mirindday harggiya asay daroto oyiyogaa.

Wolaytta ambbaa giddon de'iyaa luxetta keettaa daro luxiyaa naati uttido sohuwaa awa luxetta keettaa giidi xeeganawu danddayiyoo? attuma naatinne macca naati woysee?

Nu wolaytta dichchaa tohuwa kuwaassiya kaassaa daro asay dosees. Eti kuwaassiya kaa'iyode nu wolaytta biittaayyo daro maadoy leemisuwawu eti woytuwa ekkiyode daro yelagay ufayttees.

Giyan dumma dummabati bayzzetiyo man'iyan heezzu attuma asati eqqidi miccidinne haasayidi deosona. Ha sohuwaan dumma dumma sharaara qashuwan de'ees. Issoykka xaatta santta oyqqidi eqqiis.

Mal"etidi kattido wolaytta wogaa qumatu suntta ane xeessa? Hageetu giddoppe neeni maanaw dossiyooge awuge? Hinkkoota ayssi dossikki gaasoy aybbe ?

Laappunaa gididi maaraa uttidaageti qassi issoti issoti uttin haraati qassi eqqidaageti beettoosona. eta sinttankka wollaytta qonccisiyaa banddiraa oyqqidi uttoogee beettees.

Hagee asay orttodokise ammanuwa kaalliya asaa gididi ubba asaykka bootta kutaa maayidi dembban uttidi qaalaa siyiiddi de'oosona. Ha asay xeelliyo wode keehippe lo"ees.

Ha dirssaa giddon eqqida medoosati soogeeteyye, woraageetee? Eta sunttay oonee: qassi etawu ay mala meray de'ii? Ha medoosatuppe guueera de'iyabay aybee?

Kuttu un'o sohuwan woykko giigaa darennasa wottiyogee iita ayssi giikko kuttoy guuttaban gaasoytidi coo hayqqiyo gishshawu carkkoy diyo dooyasan wottana koshshes.

Issi dembban dumma dumma dozaa qommoti de'iyaageeta gidishin, ha dozatu qommoy aybee aybee? Issi mangguwa dozay de'iyoo ginaara geemman de'iyaabay aybee?

Issi ambbaa giddon amarida asay heeraa geeshshatettaa naagiiddi de'oosona. Ha asata be'iyo wode ubba asaykka denddidi ba heera heeraa geeshshiyaakko ayba puulattaneeshsha!!

Kaamiyaa yaanne haa simerettiyoo ogiyaa miyiyaan asay hemettiyoo sohuwaan gaxaara zin"ida buquraa tookkiyoo miishshati aybaa getetti xeegettiyoonaa? etu qoodaykka woysee?

Wogga sikkimma woraa giddon gidduwan gidduwan eqqida mittay ayibaa go'iyaagee? Sintta baggaara diya deriya huuphiyan diya maataa meray ayibaa malatiyaakko yoottite.

Issi uttada bootta qamisiyaa maayida yelaga macca na'iyaa de'iyaarippe ya baggaara de'iyaa asatu qooday muleera woysee? akka aybaa oottayda de'ay?

issi haattaa boli beetiya cora wolwwolloy daro moorettidaagee hagan asaassi beetees. ha sohuwankka daro keehi iittiya qeeri curqqati laalettidi beetoosona.

Wogga kutaa maayida naa"u dere cimati siiqotettan doonaa doonaara gattidi issi gosiyappe maattaa uyosona. Ha ushshaa malaatay sigaa medhdhiyo malaata.

Korinttiyaa wolqqan keettaa keehippe mozhu oottidi poo'isiyaa gartte qaalan amppuuliyaa getettiyaa bootta buquraa be'idi de"eettees. Ha buquraykka hara eesuwaan meqqiyaa buquratuppe lo"o.

Bambbariya hara kattara gattenan coo coomi coomi miyo wode seelay tohuwa cuggunttappe biidi huuphiya binanna gakkanan seeles. Qassikka katta keehippe mali'eetes.

amaarattuwan leshemettaam yaagiyaa xifatee beettiyaagaa matan diya silkke milattiya miishshay aappun biree? qassi ha sohuwaappe garssa bagaara diya woraqataa meray ayi malatii?

Issi sohuwan keehippe cora asati shiiqi uttidi issi boottaa maayuwa maayada bitanee ba kushiyan oyqqiddo boottabaa xeelloosona. A sinttan wolaytta wogaa maayuwa maydageekka beettees.

Issi karetta maayuwaa mayada uttida arssa na'iyaa ba huuphphiiyaa toskku oottada sa'aan uttidaara beetawus. Ha uttida na'eeppe miyiyaan bootta meraan xaafettida xuufee de'iyaagee beettees.

Keettay asa na'assi kane koshshiyabatuppe issuwa. Ha"i wode darotoo katamaa heeran asay beniigaappe dummayidi daro dure giyo asay pooqiya keexxees.

Hageeti maccanne attuma geetettiya mereta gidiiddi daraphphaa bollan uttidi kiitaa aattiiddi de'oosona. Eqqida naa"u maayo malatiyaagee qassi Toophphiya issippetettaanne siiquwaa qonccissiya banddiraa geetettidi xeessettees

Dumma dumma paabirkkan oosettida kattaa miyobati bayzziyo sohan shiiqi uttidaageeti beettoosona. Ha buqurati qeera naati miikko achchaa woociyo gishshawu ta ixxays.

Dumma dumma heeraappe yiida asay ba wogaa maayuwa mayidi issoy issoy ba biittaa sirataa naagees. Eti maayido maayoy coo hadasan maayettenna.

Tungga ambbaa giddon issi wogga taappeellaa bollan piyyaasaa yaagiya xuufee xaafettidaagaappe garssa baggaara masqqaliya malaataa giddon cora amaarattuwan xaafettida xuufeekka de'ees.

Attuma naati darotoo luxettan anjjettiidi bantta tohuwaan wottiyoo caammay naa"ay ha sohuwaan sa'an yelaga naati be'iidi shammana mala sa'an micetti uttiis.

Yaa'aa uttida asati ayssi issoy issuwaa matan utenaan aggidi issi issi oydiya xaallidi uttidonaa? Uttida asati bantta doona aybi gaasuwaan kammidonaa?

Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi daro kare yunvurshetuun ba luxettaa wurssida bonchcho dottore. Dottoriyaa Ahimada Abi kawotettaa ekkoosappe Toophphiyaasai daro laamee yiis.

Gooba luxxanchchay ba luxxido luxxettan lo'o muruta ehiidi daagaa ekkidi anjjettiyaaga beettees. Ha luxxanchcha daro asay shiiqidi anjjissidenne daagidde de'osona.

Keettaa qalaamiyaa tiyanawu go'ettiyo a "uruluwaa" yaagiyo miishshay qalaamiyaa daro wurssenan besiyaa sohuwaa tiyanawu maaddees. Issi kushshe beetiyo asi ha urulluwaa oyqqidi tiyidi de'ees.

Donuwaa kattidoogaa bambbariyaara tusha tushada miyo wode tana keehi ufayssees gaasoykka bollaassi maaduwaa immiyaa quma gidiyo gishshawu. Donoy gaden ciiyyidaagaa be'iyoode hashshukka oottees.

Kataman daro huteeliyan maanawu keehi lo'iyanne injjetiya ashoy qassi ashuwa mi simmidi uyiyo dumma dumma ushshay de'ees. Asay daroto ashuwa mi simmidi biiraa uyees.

Ha mattoyiya nne cammiya ushshay Toophphiyan giigiyogaadan xuufetee hassayisses. Ha ushshaa shammiyo koshshay de"iyo asi diikko meettaa biiraa geetetti xeesettes.

Issi keehiippe addussa asphaltte oge malattiyaasaan keehiippe coranne yashshiya korinttiya wolqqaa harassawu shaakkiyo ma'ninne gidishin ha sohoy keehiippe naagettana koshshees.

Masoofee qumaa wottidi maanawu go'iya, eranchchay duppaappe oottiyo buqura. Buddeenay gaashiyaappe oosettiyanne ba giddon wolqqaanne ho'uwaa immiya karbohaydireetiyaa oyqqida quma.

Issi aaho shooqan tokkettida ataakilttiya qommoy aybee? Ha shooqaappe hefintta baggaara de'iyaabati aybee aybee? Ha shooqaa giddon eqqida asati ay mala maayuwa maayi uttidonaa?

Dumma dumma bolla loyttanawu, geeshshanawu go"iyaabati saamuna, looshiniyaa, shiituwaa milatiyabata. Hagee bolla puulayanawu keehin maadiyaga gidiko a waatidi goettanawu koshshi?

Alamiyaan dumma dumma wora medozatti deosona. Hagettuppe issoy Geleeshuwaa gidishin geleeshuwayo cora qommoy de'ees. Geleeshoy ba giddon zerettay de'ees. I de'iyosay worraa giddona.

Dumma dumma kawonne buzo luxetta keettati bantta shuure giddooninne dirssaa bollan dumma dumma xuufeta xaafoosona. Ha xuufetuppe dariyageeti luxetta keettaa halchchuwa qonccissiyagaa.

Hagee saamunay maayuwa meeccanawu keehippe lo''o shin ganddaa heeran de'iya asay go''ettanaadan oottiyakko daro lo''o gidiyogee qoncce. Hagaa mala oosuwa kayaa coraydi medhdhiyakko ubba asaykka oottidi laamettees.

Issi seeraa naagissiyagee daro hootaa ba hashiyan tookkidaagee beettes. A matankka daro wullida hootayinne eqqida hootay beettes. Hara naa"u asatikka beettoosona.

Dumma dumma banddirati maaraara eqqidaageti beettiyoode etappe bolla baggaara de'iyaa xifatiyaa "BRICS" giyaagaa qaalaa birshshikko woygiyaa birshshettaa immanawu danddayii hagee?

Gaxaren goshshanchchay goshshaa oosuwaa miyiyan miizza heemiyogan keehin maaddeetes. Macca miizza heemiyogan maattaa, oyssa, pilla demmiyogan dumma dumma allaliyawu peeshshees. Wano simi marccoy de'in hagamala oosuwaa ottiyakko!

Issi laytta bagga gakkiyode oosettida oosoy, bajette yesuwan yegetti liketees. Ha liketiya eqqitati kawotettane kawotetta gidena eqqotatun oottiyaa oosanchchutara gattina. Hagee awane?

Ceega makiinaa tana bessoppa! Ayssi giikko issisaappe harasaa asaa efiyo wodiyan ogiyan biiddi eqqiiges lambbakka eesuwan uyees qassikka heeraa cuwan moores.

issi shuchcha dirsaa matan diya ogee beetees. ha shuchcha keeta giddon qassi asaa oyqqikko worana danddayiya mabiraatee beetees. ikka daro asaa woriis.

Ha"i toophphiyan laame kawotettay yoosappe darosan ataakiltteti aahuwan murutettiiddi de'iyoge qoncce. Ha oosuwa oottiyogan daro yelagati banttappe kanttidi bantta keettaakka kaafiiddi de'oosona.

Asay asaara silkkiya gayttana dumma dumma gattiya applikeeshinee beettes. Aappekka isuwa ekkikko fesbuukee asay asaa be'anawunne haasayanaw maaddiya asi medhdhido miishsha.

Jooniyaara aybba ba hashiyan kaqqidi ba kushiyankka aybbakko adil''e meraara diyaaba oyqqidi sintta biidi diya bitaniyappe ushachcha baggaara de'iyaa keela oonee qolay?

Beni wodiyan zammaana kamiyaa haggazay biittan woykko toophphiyaa biittan daro de'eena wode asay para bolli uttidi issisappe harassa bees. Ha wode ayba barchcheyiya wode gidetisha.

Looshiiniya giyogee dumma dummabaa paabrikkan gelissidi walakki medhdhiyoogaa. Ha looshiinee bollaa tiyetti sawettiyoogan ubbakka shugissiyoogaaninne puulaa gujjiyoogan macca asaa maaddes.

"wolqqay xoossaagaa" yaagiyaa xifatiyaa bolla baggaara karetta meran oyqqi uttida malaatay ha katta keettay sooddo ambbaa giddon awa ginaan de'ii?

Goshshaa murutaa oosotuppe issuwa gidida qayye bambbaree issippe shiishshidaage beettees. Ha bambbariyaassi maata merayinne A issippe shiishshidi oyqqida bootta qarcciitay de'ees.

Maxxiniya coo giiddi doonan coommikko achanne doonna giduwa menttana hanees. Qassi ubbakka maxxinne gelibeenna katta miyoode haatta haatta gees, aybbanne mali'enna!

Daro wode ira wodiyan woykko caljjo balgguwan nu heeran beettiya dooza ubbi bonccuwa kessidi calggaggees. He wode doozat xeellin xeella xeella goosona.

Dumma dumma mittaa bonccoti ganddaa heeran de'iyageetuppe issi issi mittaa bonccoti sakkiyo wode caddidi maaridi uyikko harggiyassi xaphuwa duuttidi pattiyageeti de'oosona.

Issi mela sohoynne baynna mitta kanchchee kummido sohuwaan sa'aa bolli de'iyaa issi maataa be'anawu dandayettena gishshawu garsaan maati de'o aggo erettena.

issi geela'o na'iya beetawusu. ha huuphetuppe issoy qassi ba kushiyan bootta oyqqi uttiis. qassi daro asaykka sa'an uttiis yaagiyagee i qooriyan des.

Meran karetta gidida macca naati wottiyoo caammay issi sohuwaan de'iyaagee lo'uwaa hegaadan daro milatenna shin i ekkiyoo miishshaa qoppiyoo wode sheneyeesikka gooppa!

Xoossoo ne asha issi ba bollaa garettii garettii uttidi guyeera xeelliyaa asaa bessiidi de'iyaagaa meray ayba beettii! a bollaykka duuxxanawu hanees.

Wolaytta biittan hanno gakkanawu kawotida kawotu qooday malan woysaa gidees gaada qoppay? Ha kawotu wodiyan de'iya wolaytta asaynne ha"i asay aybin dummatiyonaanne issi maliyonaa?

Gita katamaa ogiyaa doonaan eqqida cora kaameti de"iyaageetuppe miyiyan qassi daro asay maarara salpiyan eqqidaageeti de'oosona. Cora kaamee de"ishin asay ayssi salapettii?

Ha naa"u naati issoy sinttawu xeellin qassikka issoy guyye xeellin eqqidaageeti ka duge goggiiddi de'iya haattan bollaa meecettiyaba gidikko keehippe iitees.

Issi herega xallan keexettida wogga addaraashay kaamiya ogiyaa doonan de'iyaagaa gidishin, ha addaraashay tiyettido meray ay malatii? Keettaa matan de'iyaabati aybee aybee?

Issi guutta yiira na'iyaa ba kushiyaan bollaa tiyettiyoo qibatiyaa oyqidaari matan guye baggaara maata mera goday de'iyoo wode beettiyaa na'iyaa ayba lo'ayi!

kaamiyaa woykko naa"u goomaara de'iyaa motoree de'iyoo asa ubbay ha sohuwaa biidi lambbay wurikko duuqqi ekkidi issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu maaddiyaa haatta malatiyaagaa.

issi macaasiya zhanxxilaa oyqqidaara sinttan hemetawusu qassi hara macanne attuma asati hordofidi ippe guye bagaara i geeduwa kaalidi hemettiidi beettosona.

Giyaan shammiyoosaninne bayzziyoosan dumma dumma mittaa ayfetinne qassi biittaappe mokkiyaa unkkotiyaabati de'oosona. Cora asaykka qassi hagaa shammiidinne bayzziidi de'iyooge beettees.

Borssay dumma dummabata yeggidinne ba'i ekki efaanawu go'iya zammaana miishsha. Awakko kiyiiddi buqurati moorettennaadan borssan yeggidi efiyoogee ha wodiyan daro asay poliyooba.

macca naatu maayoy maarara diyagee beetees. appe bagay bootta qassi baggay karetta meray diyogaa gididi bola bagaara boottay a bolli de'ees.

Naati zannaqiyo sohuwan xaraphpheezza bolli mittaara shocci shocci ollan gelissiyo kaassa kaa'idi de'iyaageeti ubbaykka bantta kushiyaan kaa'iyo gattuma oyqqi uttidoosona.

Na'iya maayido maayoy huuphphiyan qachchada som'uwaa heeraara lo'awusu shin sintta bagga naa'u achchati aduqqidosona. Macca naati awudekka hagaadan ba bollaa kammidi maayiyoogee lo'o.

Heezzu asati bantta sintta dumma dumma katta ayfetanne mitta ayfeta wottidi banttappe sintta baggaara de'iya asassi leemisuwan aybba haassayidi de'iyoona?

Dumma dumma mitta ayfetta kain etta ashshuwaa mashshiniyan munaqqqidi shiishiyoga juusiyaa geetees. Juusee mangguwappe, pappayappe, avokkaduwaappe hegadankka harabappe giigees. Tani daroto avokkaduwaa juusiyaa keehin dosaysi.

Issi aaho kawonne ooso keettay beettiyaagaa gidishin keettay oraxissana woshshes ayssi giikko curqqattiddi ooso keettay milatenna. Qassi shuuriya giddonkka daro lo'iya doozzati daanawu koshshoosona.

Issi issi goshshanchchati shooqan zerido kataappe kareera mehetaasi giidi so qommon uuttaa giddon zerido kattaykka keehi anqqaridi diccidaagee ayba lo'ees giidetii?

Wolaytta dere asaa duussaa meeziya salo gufantto deretettaassi minuwan qonccissiiddi de'iya coraa gattiya macaratuppe sinttatiyagee awugee? Ha macaraa dichchiyo aawatettay oogee?

Cora maayuwaa merara de'iyaa issi attamo keettaa be'ada lo'iyaa lo'iyaa maayuwaa be'ayda jallada eqqaagas, yaatin tana asay yiidi jalliidagaa kushiyaa oyqqidi efiidosona.

Issi buussawida cimma aaway, issi yelaga na'iya, issi yelaga attuma na'aynne hara issi asi miyiyan beettees. Issi na'ay ba kushiya xam'aa oyqqiis.

Daro doozzati nu dere deretettaa giddon xalettettawune harabatussi maaddoosona. Shooshshaa jallettiya xallee shooshsha oyqqanawu woykko woranawu koyyikko ha xaliya go'etteettes.

Ha zammaana pootuwa denttiya maashiinee keehippe lo"iyanne pootuwa denttiyo wodiyan dumma dumma ginaara yuuyyidi denttiyagaa gidiyo gishshawu daro lo"iyabanne ufayssiyaba.

Issi issi aayoti nu biitta bantta zal'iyaa shiisherettidi oge doonan hiixxidi bayzziyaageeta be'iyoo wodiyan he aayoti ayba qarettoosona giidettii ?

Toophphiyan de'iyaa cora qommo wogaanne tuurizimiyaa qoncciyasabatuppe issoyi xinqqataa baalaa. Ha baalayi ammaanuwaa eeshshatuppe issuwaa gidi uttidi qassi yuuniskkonkkankka xaapettis.

Nu allaanan de'iya kawo ooso keettati metootida asaassi miishshaa tal'iyogaaninne asaa oyqqida metuwaappe ashshiyogaan asay keehippe galatees. Ha oosoyi gaseegaappekka minnidi baana mala taani hassayissaas.

Gaxaara de'iya naa"ay xawullaappe waaxettidi a bollan isiponjjiya wottin merettida miishsha gididi uttanaassi maaddeees. Gidduwan de'iyaage qassi adankka xawullaappe merettiyoogan qumaa a bolli wottidi maanaassi maaddees.

Issi katman asay haaho ogiya biiddi gidin woykko he kataman issi saamintta mala gam"anawu yiikko algga keettaa koshshees. Algga keettan asassi oge biishin sa'i qammikko aqeettees.

Akeekenan giya giddon warettaynne busubulee kiyiyaaba gidikko giyaan micetti uttida mashshay, tooraynne qassi hara hara qarabati de'iyoo gishshawu asa shemppoy akeekenan hayqqana danddayees.

Taani kaalliya wodetun wolaittan de'iya cora wogaa sohotuppe issuwa gidida Ajjooraa soossuwa be'anawu baana. Ha sohuwa be'iyodenne allaxxiyode asaassi dummatiya ufayissay siyettees.

Wolaytta dere asay hai mata layttatrun dommidi ba son azinay machcheer ba naa tura issippe, qassi yelagaykka woga maayuwan alleeqosona.

Ha'i wodiyaa dumma dumma heeran biitta oottanaw gidin shuchcha. menttanaw asaay go"ettiyo buquray issisan sa'an wottidooge coo diyaaga lanqqiyan a godi ooninne baawa

Issi heeran tukkiyaa shayyiyaa bayzziyoo kaafiyan naa''u asati karen eqqidi allaxxoosana. Ha asati eqqidosaa be'iyo wode puulaatettaappe denddidaagan biidi allaxxiyaakko waani ufayssaneeshshaa!!

Toophphiya kiikke mocona Ahmeda Abiy Toophphiya ayssiya orooma dalgga manttiyan yeletti diccidda bonchchonne gita asaa. Ha kiikke moconay Toophphiyan gita oosuwa ootis.

Kaamiyaa yaanne haa bululiyoosappe gaaxa bagaara de'iyaa sohuwan mittati diccidaageti de'oosona. qassi xuumiyoode xomppanawu korintteekka de'ees. korinttiyaa wodoruwaa goochchiyaa adussa mittaykka de'ees.

Issi macca yelaga na'iya ba doonaa hanggadan ba ayifiyaa qilimmidaara saluwaa xeelliyaari meray aybee? lppe guyye baggan haahuwan diyaagee ayibee?

Issi hadiyaa maayida cima bootta caamaa wottida aaway issi yelaga na'aaranne yelaga na'eera issippe eqqiis. Na'iyaakka qassi hegaadan hadiyaa maayada eta miyyiyan eqqaasu.

Wolaytta woganne zanaqaa qonccisiya hiillanchchay daddiyo haddiya hiillanchchay daddiyode be'in keehippe malaalisees! Ubbakka ha haddiya xaaxxiddi maayiyodde maayin maaya maaya geesi!

Issi huphphe keettatun asay go'ettiyo oydiya malatiya karetta oydee uttidaagee beettees. Ha oydee qassi dummatiyogee sinttaara wogga goomaynne qeeri goomati gaytti uttidosona.

Oroobot giya katta keettaa sooppe kanttidi karenikka giigissidosan asay uttidi kattaa miiddinne uyyiiddi diyagaa haahuwan xeelliyode lo'es shin karen miyoge pokkes.

Nu biittaara cora asay ha biittan diike giidi agidi baqataa biyoogee erettiyaaba. Gidoppe attin eti baqataa biyoo wodiyan eta ogiyan daro danoy gakkes.

Issi yelaga arssa na"iyaa duge gakkiya habashaa qoliyaa maayada ba huuphiyaakka pidaara haddirssa kushiyan jabana oyqqada ushachcha kushiya ba xifaa bolli wottada haa xeellayda dawus.

uncca koossidi kattidi qassikka lokkomaa unccaara gattidi kattidooga yuushshuwan unccanne oytta uukidi wottidooga saaniyan giigisi aattidoogee miyooko nena lo''enne ?

Wolaytta moottay kaamiya danoy darotoo merettiyonne daro asaa shemppoykka hayqqiyo moottatuppe issuwa. Ha moottaa tiranspporttiyanne ogiya dichchaa kaaletay danoy merettenna mal daro loihissuwa immiiddi de'ees.

Nu sooddo katamay kaseppe ha"i diccidaagee daro lo'ees. Katamaa birooni geliyo heern ogiya doonan de'iya shemppi ekkiiddi tukkiya uyiyoosay oonakka lo'ees.

Mazggaba keettan haga mala sohuwan giigi uttida asaa luxettaa buquraa be'iyo wode neessi aybi siyettii? Naqaashaa duuqqidi wottanawu giigida woraqatay neessi beettii?

Issi toophphiyaa giddon amaaraa dalgga manttiyaan de'iyaa laalibela gimbbiyaa yaagetettiyaagee xeelliyoode daro geliyoo pengetti beettoosona. qassi ha sohoykka keehippe lo"ees.

Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyaa oosanchchati geliyo pengge biron keexettidi giigidi de'iyaagassi naa"u baggaara asay geliyoosaynne qassi gido baggaara kaame geliyoossay beettees.

Xoqqu giidi eqqa keettaa miyyessan heeraa carkkuwa naaganawunne woppa kuwaa ehaanaadan halchchetti toketta mittay diccees. Ha mittatu giddon de'iya maatay buucettiis.

Malaatay dumma dumma eqqotatatqonccissanawu maadees. Ha malaataay tiwiteriyaa yaagiyo soshale miidiya qonccisiya malaataa gidishin awu maadoy daro hara maalattay de'ishin a dummayees.

Hagan xeelliyo wode cora asay ogiyan hemettiyagaappe ya simmidi biya bitanee ba huuphiyan wottido qophiya meraynne A maayuwa meray aybee?

Mashsha malatiyaa xeera baggaa lee'iyaa be'ada ta wozanan loyttada dagamaas. Ha mashsha malatiyaa xeeraa le'iyaa be'idoogan gujjidikka ta ashoy dozhggu giis.

Issi mishiriyaa ya baggaara keehippe aahonne lo"iyaa injeeraa tigada ha baggaara issuwaa issuwaa bolli doorada wottayda de'iyaara beettawu. akka qassi zo'o mera shuraabiyaa mayasu.

Yettanchchaa zaassa alemaayyoyi wolayitta wogaa maayyuwaa mayyidi qophphiyaakka huuphiyan wottidi ha nuukko siimmidi uttis. Appe sintta baggaara bayira koyisha yaagiyaa xuupede des.

Issi keettaa qol"oy xumidi uttaagaa giddon de'iyabay aybakko inttessi beettii? Inttessi beettiyabay ayba aybakkonne eta sunttaara yootana danddayiya asi de'ii?

Ha giddon issi ooratta giyaa gelida maayoy de'iyaagaa ta michchiyaa nuso aawaa tolada miishshaa ekkdaara he maayuwaa shammidoogan ay keena ufayttadeeshsha?

Zigaa puutee dumma dumma sohuwan beettanaw danddayees. Wolayitta giddon cora puutee tokettiyoo sohuwan zigaa puutetakka cora katamatuuninne gaxaretun demmanaw danddayoos.

Goshshaa murutaa oosotuppe issuwa gidida timatimee issippe dooretti uttidaage beettees. Ha timatimee asay ba namisawu hara kattattura gattidi kattidi maanawunne dumma hara go"aakka immiyogan erettees.

Issi yelaga na'ay yiira na'iyo tookkidaagenne issi yelaga na'iya issippe wolaytta wogaa maayuwa ubbaykka maayidi denddido pootoy ayba tana lo"ii.

Naa''u issi mala qottay de'iyo medoosati uttidaageeta gidishn, eti so medoosateyyee, wora medoosatee? Ha medoosatu sunttay oonee? Etayyo qooriyaaninne tiraa bollan de'iyabawu meray ay malee?

Maraara uttida so asatu gidduwaan de'iyaa masoopiyaan de'iyaa kattaa qomoti aybee aybee? Qassi ha so asatu qoodaykka muleera woysee xeelliyoodee?

Kattaa miyo sayineenne kattaa ehiyo lo'iya buqurati lo'o qottan woykko meran beettoosona. Shi katta duuqqidi ehanawu maaddiya buquraassi qum'oyikka daana koshshes.

Katta keettan asay ba miishshan shammidi miyo kaattay giigidi naagiyo keettaa. Ha keettan daro kaattaa qoommoy ka'idi woykko giigidi naagees.

Taani zilayitti wolaitta moottan kawo koyisha allaanan koyisha deriyan bonchchettiya layittaa woosaa keehippe lo'iya hanotan bonichchaas. Ha sohuwan kare biittaappe yiya kooriya paranjjatikka beettidosona.

Issi biron dicciidi de'iyaa ambbaa milatiyaa sohuwaan bollaara duge xeelliyoode daro mittati heeraa dooddi uttidoosona. qassi gal"ida keettatikka ambbaa giddon beettoosona.

Tigire dalgga manttiyaa giddon kawotettaa kalettiyaa bitanee ba huuphphiyaa wottido kopiyaa meray aybaa milatii? a sinttankka de'iya pomppay oogee oogee?

Upuupati issoy issuwaa bolli kuuretti uttidaageti meran adil'e ciishsha meraranne zo'o mera gididaageti sohuwaan uttanawu biida asata keehippe malalisiyoo gishshawu lo"oosona.

Toophphiyaa Somaale dalgga manntiyaa naati puulattidaageetuura tankka etaara eqqada issipee pootuwaa denddiyaakko keehi lo"ees. Etappe guye baggaara de'iyaa attuma naati tana muleekka lo'okkona.

Qumaa katti bayzziyaa keettay asaassi daro go'aa immees hegeetuppe issoy asay haaho ogiyaappe namisettidi yiikko ka'i giigidaaga shammi mi aggees. Nu heeran lo'o quma keettay de'ees.

Keehippe maalaliyanne micettida demibban keehippe cora keettati keexettidageeti beettoosona. Ha sohoyi daanawunne shemppi ekkanawu keehippe lo'iyanne lo'iya carikkoy carikkiyo heera gidiyogaan erettees.

Koblisttoonee ogiya giiggissanawu issi heeran kaamee qolin shiiqi uttis. Ha shuchchaykka ogiyaassi awa wode baanattenna mala qassi ira wode urqqatenna mala heera naaganawu maaddes.

Dumma dumma alleqanawu goettiyo miishshatuppe issoy bira gidishin hagee qooriyan wottanawu maaddees. I bayzzetiyo keettan keehippe marccuwaa gatee all'idi de'ees. Xoossi ashsho dussay deexo!

Shuchchaan issoy issuwaa bolli kuuretti uttidosan beettiyaa shuchchaappe bolla baggaara kuwawu maaddees giidi oottiidogee ayba geetetti xeegettii? Ha sohoykka awee?

Hagaa maaraara eqidi keehippe lo'iyaa yelaga shonkkooruwaa husidi giigissiddi de'iyaa asay awa biide? Ha shonkkooruwaa husidi gigissanaage aappun wode ekkanee?

issi addussa olaa giddon eqqi uttida daro biittay beetees. ha ola matan qassi daro maatay diyaagee tawu beetees. ikka keehi yashees.

Issi ya baggaaranne ha baggaara eqqidi de'iyaa gidduwaanikka qassi aahobay uttidi maarara heezzaa gididi eqqidaagetu sunttaa aybaa giyoo? qassi etikka aybissi maaddiyoonaa?

Miizzay ashuwaa, oyssa, pilaanne dumma dumma maatta murutatta immiya maatanne katta miya so medosa. Ha so medosay asaara issippe de'iddi go'ees.

Salo gupantton erettida kaassanchchay haalandda yaagiyooge saluwaa xeellidi kushshiyaa baqqiddi eqqidaaga telbejiinee ayissi bessi? Appe huuphessaaranne tohossaara diyaa xuupee ayi odii?

Issi heerawu de'iyaa seeranne sarotettaa naagisiyaa xaacetti issi tobbiyonne zorettiyo diriphphan shiiqi uttidi kaalidi deosona. Gidoppe attin beni etti maganxyuwaa mookkonashin hai ayse maganxxuwa moosona. Hakkona genamala nuugetta simi waatane.

Issi kuwaassiya kaa"iyoo dembban issi guutta na"ay zo"o gixetaa gididaagee bollaara bootta shuraabiya maayidi barkka kaa"idi de'ees. Guyyeera daro asati eqqidi daro asati xeelloosona.

Issi mala maayuwaa maayida kumetta issi keettaa asata. Hegeetikka aawaa, aayyiyoonne yiira na'yoo gidishin aawayi sa'an zin'in na'eeranne aayeera abolli uttidosona.

Ogiyaa giyoogee asaa gidin hara qaaxxiyaabati kanttanawu woykko hemetanawu maadiyaa asa kushen giigiyaabaa. Hagee daroton ambbaa heeran beettiyaa ogiyaa giyoogaa.

Nib intternaashinaale bankkee immiyo haggaazan dere asay ay keena ufayttiiddi de'ii? Ha bankkiya kaalettiyageetinne kawotettay hegaadankka dere asay gamma haggaazaa demmanawu waanana bessii?

Eranchchattu oosoy odin odin wurenna! Afirkka ano biittan de'iya ubba biittata shiishshiddi issi guutta woraqattan asaa mule eranaadan qonccissiyooge malaaliyaba.

issi bootta meran xaafettida machchaallaa qooday uduppunaa gidido issi xifatee xaafetti de'ees. appe garssa baggaara karetta sohuwaa bollikka qassi boottan xaafetti uttiis.

Bollaa mecetti geeshshiyoo meraara zo'onne qassi guutta bootta meraara de'iyaa saamunati de'iyaageti beettoosona. etikka suyiqiyaan daroti zin"i uttidaageti shamettanawu de'oosona.

Hagaa mala miizzay nuson diyaakko taani tarkka maataa buuca buucada eta mizana. Ayssi giikko ha miizzaa sheeshshay shaafaa keena maattaa maaxxiyo gishshaassa.

Maata mala meeray de'iyoo sohuwan de'yaa asay keehippe bantta de'uwa oratta hidootan kaalettiyooge qonche. hegetikka asa naatussi keehi coora maadduwaa immiya mereta immotta.

Issi adil"e qoliyaa maayyidi maccassiya bari huuphiyaan para cimbbaa malatiyaagaa wottada ya baggi simmada xeellaydda de'iyaara zokkuwaa ha zaara uttaasu.

Wolaytta Toho kuwassiya kaasanchchatu yara kaafiyaa daro yelaga naati issippe shiiqidi issi mala maayyuwaa maayyidi kuwassiyaa kaa'iyo dembban poocamidi de'oosona.

Woosa keettay xoosa geeshsha ayyannay de'iyo asay biidi ba xoosa woosiyo geeshshanne anjjettidda soho. Ha woosa keettan daro asay yafaran wooses.

Issi sohuwan xoqqu giida deree de'iyaagaa gidishin, ha deriyaa bollan de'iyaa dumma dumma dozatu meray ay malee? Ha deriyaappe guyye baggaaraa beettiyabay aybee?

Wodee ehido punnidi kaqqiyo miishshay bullachan anjjuwan qassikka baalan asay ba kettan kaqqidi puulayanawu maaddes. Qassi dumma meraara de'iyoogan lo'uwaa dares.

Issi issi ambba heeran katta keetta geliddi quma miyoode mal'oy kushiyara ma ma gees! Erissuwan de'iya qumay ogiyara biya asaaka saassuwa yegissees.

Aaway tokkdi na'ay aayiyaa tookkidoogaappekka aadhdhida puulanchcha. Ha na'aa loyttidi lo"ana mala oottidaagee aaway aayiyaakka naa"aykka keehiippe puulanchchanne lo"iyaageeta gididoogaana.

Hiyesatettaa eqqetanawu wolqqay kiyanashin guutta zal'iyaa doommetees. Hegetuppe issoy suq bederete yaagiyo zal'iyaa gidhishin ogiya doonan giya giddon yuuyiidibayzzetees. Hagawu go'ay gamma xayssenan guttappe gitasawu gakkanawu maadees.

issi geela'o na'iya diyaara uttada sa'aa boli, ba kushshiyan jabanaa oyqqada beetawusu. ikka ha woddiyan darotoo asay uyyanaassi keehi daruwa maadees.

Karetta sawo maatay shaayi gaacciiddi kattan qolin kattaa kushiyaara ma ma giisses. Nu bollaa payyatettawukka karetta sawo maatay keehi go'ees.

Hagaa mala daro zamaana kaamettinne zamaana shuchcha keettay de'iyo keehippe diccidda ambbay keehippe lo'ees. Ha ambban de'iya keettati doonan kushiya wottissiya marccuwa ekees.

Bootta sharaa giddon daro qooday de'iyoo bambbariyaa wottidogee beettees. Qassi ha bambbaree kattaa kattidi a giddo yeeggidi kattaa shonggaa loyttanawu maaddees.

Issi goshshaa shooqaa dembbaan eqqidi kattaa qoxxiidi de'iya kombbaynere maashshinne beettiyaagaa gidishiin ha maashiniya meraykka zo'o gidishiin I qoxxiidi diyobay ayba katta qommokko erettenna.

Wolaytta biittan xaletettawu maaddiya daro darkko sawumaatati de'oosona. Ha Sawo maatata tokkidi dichchiyogan so go"aappe gujuwan miishshaa demmanawukka maaddiiddi de'ees.

Issi boottabaa bolli xaafettida xuufee issi kawo eqootaa qonccissiyagee de'ees. Ha eqotayikka tohossa Toophphiya daligga manttiyan marccuwa shiishiyo beeruwa giyagaa xuufee malatees.

Issi yelaga na'ay keehi cora kuttoy de'iyoo keettan uttidagee ya baggaara uttidagee ba ayfiyaa hegaa bolli wottidi xeelliidi de'iyoogee ayba getettii?

Bashee, jabanaynne siinee beettiyo wode bashiyanne jabanaa hiillati kushe hiillan medhdhiyo wode siiniya qassi paabirikkay medhdhiyo paabirkkaappe oosettiya asaa naati tukkiya uyanawu go'ettiyo buqura.

Giya giddon cora asay yaanne haanne simerettiyagee beettees. Hegeetu giddoppe issoy wolqqan oottidi aqida asa milatees cora oroottuwa tookkidi hemettiiddi de'ees.

Hagee wollaytta dichchaa toho kuwaasiyaa ka'iyaa ciitaa kaafiyaa yaaraa giddon a sunttaykka mantta bancca getettiyaagee cora naatu sinttan eqqidi ciitaa kaafiyaa naata mintettiidi de'ees.

Mittaa oosoy attin ha'i biraataa kare baggaara dirssa oottidi gimbbiyaan keexettida keettaa yuushshuwaan diri wottoogee de'ees. qassi pudettaa kiyanawu gayye mala wottogeekka de'ees.

Biittaa qanxxi biyo manddaraa qammaa nne gallassaa oottiyogan erettida kaamee ogiyassi giddo ginaara kanttees. Ha kaamiya miyyessan naa"u irzzo goomay de'iyo motoree de"es.

Unccaa zal'anchchati daruwa wogga wogga unccaa shammidoogaa issippe dooridi wottidooge beettes. Appe ya baggan issi yelaga na'iya zambiliya oyiqada Oona naagay?

Nu biittaappe aggidi hara biitta baqataa biyaa asaa ogiyan daro waayeenne metoy gakkiyoogee erettes. Gaasoykka eta buussaa kawoy erenna gishshataasa.

Nu biittan de'iyaa awaashshe bankkiyan oottiyaa oosanchchati ubbay shiiqettidi issi mala maayuwaa maayidi allaxoosona shin eta kaalettiyaagee he asata hanqqettibeenee?